Loori nim n ʒiya maa di shɛli tooni piligimi loori ʒiɛ n ʒiya maa niraba ayi n ʒi nimaani loori koba n doya maa loori nim n chɛni maa

Paɣaba n ʒi niɛma n chɛni maa ka yɛ nyingokoriti bi zaa gobila chinchina ka piri namda nima ŋunbala maa chinchin maa nyɛla zaɣ kaɣali ka o tabi maa dina nyɛ zaɣ ŋmari ŋmari

Paɣa n ʒiya maa o ʒimi chimdi boofurooto kpam n bɛ maha laa ni n tam buɣum ni maa piɛɣu n silba zuɣu taha ayi n pili tab ʒiya maa paɣaba ayi n ʒiya maa paɣa yino gbubila bia ka bi so ʒiya jɛrikan n ʒɛ zuɣusaa maa